Kulilungelo lomuntu wonke ukuthi nxa egula ahambe emtholampilo ayehlangana labodokotela bamlaphe, abanye balapha ngamaphilisi abanye bayahlaba.

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso eyokufundisa abantu ngemikhuhlane ebakhona ebantwini kungakho abantu bayakhuthazwa ukuthi balalele iziqondiso lezi.

Nxa kuthe kwavela imikhuhlane ethelelwanayo ehamba kakhulu ebantwini, kuqakathekile ukuthi abantu behlale begqoke izigqoko zokuzivikela ukuze bengathelelani kakhulu lumkhuhlane.

Nxa kuthe kwaba lomkhuhlane obulalayo othelelwana kakhulu uhamba emoyeni abezempilakahle bayaphuma behambe bencedisa abantu ngokubafafazela emakhaya abo.

Abantwana abancane balelungelo loku hamba esibhedlela bayelatshwa imikhuhlane engakwanisa ukuthi bayithelela abanye ukuze bazivikele njalo bavikele labanye .

Kulemikhuhlane eminengi ebulala abantwana enjengabo ndingindi. Kungakho kuqakathekile ukuth' abantwana bengakafikisi iminyaka emihlanu bahambe ezibhedlela bayothontiselwa ukuze bavikeleke kul' imikhuhlane.

Abezempilakahle bayabhala amagwaliba ngemikhuhlane leyi ethelelwanayo bechasisa ukuthi ingavikeleka kanjani. Kungakho kuqakathekile babhale ngezindimi ezitshiyeneyo ukuze abantu bazwisise.

Umhlaba wonke jikelele kuyenziwa imkhankaso, kufundiswa ngemikhuhlane ubulalayo abantu emazweni atshiyeneyo.

Nxa abantu besiya fafaza ezindlini, kumele bagqoke izigqoko zokuzivikela ukuze imithi abafafaza ngayo ingangeni emakhaleni abo.

Ma ungaphilanga kahle imikhuhlane etshiyeneyo, uyahamba emtholampilo ukuze bakuhlole, bakulaphe, bakuhlabe ijekiseni usile.

Ohulumende abamazwe amanengi, bakubona kuyinto eqakathekileyo, ukuthi abantwana nxa besikolo bathole ukudla okwakha umzimba, ukuze bafunde kuhle esikolo.

Abantu bayafundiswa ngokuqakatheka kokuthola amanzi ahlanzekileyo ukuze bavikeleke emkhuhlaneni wokunatha amanzi angahlanzekanga.

Kulemikhuhlane ebulala abantu umhlaba wonke jikelele kungakho abezempilakahle bayayenza imikhankaso befundisa abantu ngemikhuhlane leyi ukuze bavikeleke kuyo

Odokotela umhlaba wonke jikelele balesikhathi sokuthi baphume ezibhedlela ezinkulu bahambe emakilinika amancane bayencedisa khona ukuze abantu bethole usizo lwabo.

Umhlaba wonke jikelele kwezempilakahle uyakhuthaza ukuthi abantu kufanele batshone besiyahlolwa imizimba yabo ukuze bazivikele emkhuhlaneni

Umhlaba wonke jikelele abantu bonke bakhuthazwa ukuthi bathathe ezempilakahle zibe ngeziqakathekileyo ukuze abantu bangabi lemikhuhlane eminengi

Abantu umhlaba wonke jikelele kungakhathalekile ukuthi ngabomama ngabantwana ngabobaba balelungelo lokuya esibhedlela.

Kulilungelo lomuntu wonke ophilayo emhlabeni ukuthi athole ukuncediswa kwezempilakahle ngokuya esibhedlela kumbe ekilinika

Kulemikhuhlane eminengi ebulala abantwana abancane basakhulayo kungakho abezimpilakahle bayayenza imikhankaso befundisa abantu ngale imikhuhlane langokuyivikela.

Emhlabeni wonke jikelele ezempilakahle ziyahamba phambili ekutheni abantu bathole impilo. Kungakho yikho wonke umuntu elelungelo lokuya emtholampilo.

Abantu babuye emtholampilo bezofundiswa ngezempilakahle bafundiswa ngumama oyedwa labobaba ababili belalele.

Nxa kulomkhankaso omkhulu ngokwezempilakahle kuyabuya odokotela abavela ezindaweni ezikhatshana bezoncedisa endaweni ukulapha abantu.

Abezempilakahle ikahle bayaphuma ezibhedlela behamba bekhankasa kuzulu wonke ngokuqakatheka kokuya emtholamphilo ukuthi abantu bahlale behloliwe.

Abantu bayayenza umkhankaso ngezempilakahle befundiswa ukuze imikhuhlane elaphekayo ivikeleke ebantwini

abantu abanengi bayabuya emtholampilo bezofunda ukuze baqedisise ngemikhuhlane eminengi kwabalolwazi ngemikhuhlane

Abazempilakahle bakhuthaza ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuthola usizo kwezempilakahle kungabi lendaba lokuthi umkhulu kumbe umncane kumbe umhlophe kumbe umnyama.

Intsha yalezi nsuku ihlangana lobunzima obunengi kakhulu okwenza ukuthi besebe thatha izidaka mizwa . Nxa sebethethe izidakamizwa kuyaba hlukumeza emakhanda ingqondo zabo kuyabe sezigula .

Abantu abanengi bayagula umkhuhlane wengqondo ngenxa yezehlakalo zempilo, kodwa kukhona inhlanganiso ezinengi ezincedisa abantu abayabe bengene kuzehlakalo ezinjalo.

Abantu abatsha kulezinsuku, bayathatha izidakamizwa ezicina zibahlupha engqondweni zabo, kungakho kuqakathekile ukuthi nxa umntwana eselomkhuhlane wengqondo, ahanjiswe esibhedlela sakhona ayokhangelwa ngabodokotela.

uma umuntu elohlupho kakhulu olumkhathazayo enqondweni zakhe uyahamba eyeboinana labo dokotela abakufundeleyo ukukhulumisana laye bemnika amacebo empilo

Ukuzivoxa voxa kungenye yezinto ekhuthwazwayo kakhulu ebantwini ukuthi imizimba ihlale ihlambulekile njalo ikwanise ukulwisana lemikhuhlane.

intsha yalezinsuku iyathatha izidakamizwa ezicina ziyenza zisiba lomkhuhlane wenqondo bacine sebehlala ezitaladeni bengelanto yokwenza ngenxa yezidakamizwa

Izindawo ezinengi lebanga elibi ziyayenza abantwana bahlukumezeke kakhulu ezinqondweni zabo bengasela lapho okukhuhlala khona sebeyiziphepheli.

Esibhedlela lasemakininika kukhona amabhakane akhomba izindawo ngokutshiyana kwazo ukuze abantu babelendlela yokufumana lokhu abayabebekufuna.

Emakilinika lezibhedlela kumele kube zindawo ezibiyelweyo ngothango ukuze kube lesango elilodwa elokuthi bonke abantu bangene khona

Ezibhedlela ezinkulu kuyatholakala imibheda eyokulalisa abantu abagulayo ukuze babeseduze labodokotela nxa bebelapha.

Abantu bayakhuthazwa ukuya ezibhedlela lasemakilinika ukuze bayafundiswa ngezempilakahle njalo baphiwe imithi kumbe amaphilisi yokubasiza.

Ezibhendlela lemakilinika akhona amagwaliba abhaliweyo imilayezelo eminengi ephathelane lezempilakahle ukuze abantu ma befikile bazifundele.

Abantu abagulayo bahamba ezibhedlela kumbe emakilika ukuze bayebonwa ngabodokotela labomongikazi, baba phathise emikhuhlaneni yabo.

Abantu abagulayo bahamba emtholampilo lema kilinika ukuze bayehlolisisa ngokugula kwabo besebethola usizo.

Izindawo zezibhedlela lama kilinika kumele ziyakhiwe ukuthi zibukeke njalo kube zindawo zokuthi abantwana nxa behamba kizo bebe bekhululekile.

Amaklinika lezibhedlela aseyakhiwe izindaweni ezinengi. Ukuze abantu bangahambi umangomude nxa besiyadinga usizo emtholampilo.

Kulezakhiwo ezinengi eziyizibhedlela, kumbe ama kilinika, ukuze abantu nxa begula bahambe khona bayethola usizo kwezempilakahle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe ezibhedlela kumbe emaklinika nxa bengezwa kuhke ukuze bayehlolisiswa ngabo dokotela besebebalapha

Ezihlahleni eziluhlaza kulebhakane elikhomba indlela yokuya ekilinika nxa umuntu efuna ukuyafika khona.

Izindawo ezempilakahle ezifanana lemtholampilo kumbe emakilinika kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile ukuze zivikele izigulane zazo

Abantu abasebenza ezibhedlela kumbe emakilinika kuqakathekile ukuthi babe lezigqoko zokuzivikela emikhuhlaneni ngoba esibhedlela kubuya abantu abalemkhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilakahle bayafundisa abantu ngemikhuhlane eminengi besenza imikhankaso etshiyeneyo . Kungakho abantu kumele bafunde bazwisise ngemikhuhlane ukuze basile .

Kuqakathekile ukuthi abantu bavakatshele ezibhedlela. Ukuze bayethola imfundiso enhle, yokuziphatha kahle. Ukuze babe lempilo enhle.

Imikhuhlane eminengi engama virus iyathelelwana kakhulu ebantwini kungakho kuqakathekile ukuthi abantu balandele iziqondiso zabempilakahle nxa bekhankasa ngawo lo umkhuhlane.

Abezempilakahle balomlandu wokufundisa abantu indawo zonke ezinengi ngokuqakatheka kwempilakahle emakhaya, ezikolo kanye lemizini yabo

Imikhuhlane eminengi isibulele abantu. Kungakho kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafundise ngayo njalo abantu babe lolwazi ngale imkhuhlane ukuze bavikeleke.

Abezempilakahle bayafaka amabhakani awokutshengisela indawo lapho okutholakala khona abantu abalaphayo abagulayo kumbe abafundisayo ngezempilakahle kuye wonke umuntu.

Odokotela nxa besezibhdlela beselapha abantu kumbe behlinza umuntu endlini yokuhlinzela kuqakathekile ukuthi bagqoke izigqoko ezivikelayo ukuze bangathathi ama jemusi kumbe bathelelane amajemusi.

Umkhuhlane wengculaza usubulele abantu abanengi ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe kusukisela ebantweneni abancane kuze kube kwabadala.

Ukwenza imikhankaso eminengi kwabazempilakahle kuqakathekile ngoba kuyalimukisa uzulu ukuba ananzelele ngemikhuhlane eyabe ikhona lezonsuku

Abezempilakahle bayaphuma bekhankasa bexwayisa abantu ngendlela zokuziphatha kahle ukuze bazivikele emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo engabulala abantu.

Uma umuntu esiya esibhedlela akalahleki ngoba izibhedlela ezinengi zilamabhakane akhomba indawo okwenza kube lula ukufika endaweni leyi.

Kulamabhakane amakhulu abhaliweyo ezibhedlela ezinkulu , ancedisa abantu ukuba bathole indawo lapho abafuna ukuyafika khona

Abantu abagulayo kumele bahambe bayesibhedlela baye bonana labodokothela bebacasisele ukugula ukuze bayelatshwe basile baphile kahle.

emthola mpilo kulendawo ezinengi ezitshiyeneyo ezilapha abantu abanye ngaba hamba belezifo abanye ngaba hamaba bekhubazekile

Nxa abantu befuna ukuya emtholampilo, akhona amabhakane akhomba indlela zokuyakhona ukwenzela ukuthi abantu bangalahleki.

Abanye abantu abagulayo bayalaliswa ezibhedlela ukuze odokotela babebebakhangela beseduze bebalapha baze basile

Isibhedlela lapho okulatshwa khona abagulayo, umama usephumile esibhedlela selatshiwe. Ababili ubaba lomama khona besiya esibhedlela ukuze bayethola ukulatshwa.

Emtholamphilo ungahamba egula odokotela bayakwelapha ngokukuhlaba amajekiseni ukuze usile.

Kulamabhakani akhomba indawo zezibhedlela amakilinika kanye lezitolo zemithi ukuze umuntu odinga lindawo angalahleki ahambe kahle.

Odokotela bayasebenzisa imitshina ukukhangele abantu imikhuhlane oyabe ungaphakathi ungabonakali egcekeni ukuze bakwanise ukuwulapha kahle.

Umkhuhlane wetshukela usuyandile kakhulu ebantwini abanengi. Awukhethi noma ngabantwana abancane. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana bahambe ezibhedlela. Bayetshekhwa kusasemasinyane, ukuze ulapheke.

Abantu ma begula .Bayakudinga ukuthandwa ukuze bengazizwa belahlekile .Njalo bazizwe bedingakala ebantwini ukuze basile kahle .

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi abantu bafake amamaski ebusweni ukuze bengathelelani imikhuhlane nxa behleli duzeduze.

Odokotela ezibhedlela bayakhulumisana lomuntu oyabe elomkhuhlane bemnika ulwazi olugcweleyi ukuze ayamukele umkhuhlane wakhe lokuthi aphile kahle kusiya phambili.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe bebelolwazi ngemikhuhlane etshiyeneyo ukuze bavikeleke lokuze baphathe kuhle abalemikhuhlane enjalo

Nxa umuntu egula imikhuhlane uyangeniswa emtshineni ngabo dokotela ezibhedlela bakhangele ukuthi kungabe kungumkhuhlane bani ombulalayo besebemelapha.

Udokotela ukhangela isigulane esibhedlela, esihlola iBP kanye legazi. Emunweni ufaka ibhanditshi emhlophe.

Nxa ugula umkhuhlane wenhliziyo kumele uhambe emtholampilo uyekhangelwa ngabodokotela njengogogo ekhangelwa ngudokotela ukuthi inhliziyo yakhe itshaya okunjani.

Kulabantu abafundele ukungena ezindlini zemitshina yokuchwayisisa ngemikhuhlane ezibhedlela zonke .Njalo indawo zakhona zihlala zihlanzekile.

Ezibhedlela kulemitshina emikhulu ekhangela umuntu ukuthi ulimele njani ikakhulu olimala amathambo ngokuqamuka kumbe ngokunyela.

Odokotela basebenzisa imitshina esibhedlela ukuhlola izigulani ezibuye zigula ukuze ziphathiseke zibe lempilakahle.

Imitshina ezibhedlela iyasiza abantu abagulayo nxa belemikhuhlane engekho phandle odokotela bayafaka emitshineni babahlole besebebona ukuthi babulawa yini

Udokotela ulapha umuntu umkhuhlane abangawuboni sisiyo bayathatha igazi lomuntu belifake embodleleni beselihanjiswa emitshineni liye hlolisiswa.

Abantu abagula imikhuhlane engabonakaliyo egcekeni bayahamba ezibhedlela bayefakwa emtshineni ukuze kubonakale imkhuhlane yabo.

Nxa umuntu engezwa kuhle emzimbeni uyahamba emtholampilo bayemfaka emtshineni bakhangele ukuthi kuyini okumhluphayo besebemelapha.

Eminye imikhuhlane ukuthi ibonakele yikuthi umuntu ahambe emthola mpilo ,bayethatha igazi lakhe balifake emtshineni bese belihlolisisa.

Indlu eyesibhedlela elemitshina yayo ohambisa abantu nxa besiyakhangelwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo befakwa emtshineni.

Abantu kufanele bajayele ukuhamba emtholampilo ukuze bayefakwa emtshineni etshiyeneyo ehlolisisayo ngezempilakahle yabo.

Umuntu nxa egula umkhuhlane ongabonakali phandle, uyahamba emtholampilo bayemfaka emtshineni bedingisise ukuthi ubulawa yini ukuze alaphekale.

Umakhalekhukhwini uphezu kwetafula elesitulo esimnyama lekhabothi eyokufaka imithi esibhedlela

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale besiya ezibhedlela bayefakwa emtshineni ukuze bakhangelisise ngokwempilakahle yabo. Nxa kulomkhuhlan' ubonakale masinyane.

Izindawo lapho okuhlolisiswa khona amagazi lezifuba kanye lama bp kufanele zihlale zihlanzekile ukuze kungabi lento engaphazamisa ukukhangela ngemitshina.

Omama kuqakathekile ukuthi bahambe esibhedlela bayethola izifundo eziphathelane labo labantwana ukuze kwehliseke inani lokufa kwabantwana nxa bebelethwa.

Isibhedlela sokulapha abantu abagulayo, omama abazithweleyo, abantwana abancani, omama abafunukwenza ukulamisela abantwana khatsnana kwenza imhlobo yokuhlolwa etshiyeneyo.

Omama bayakhuthazwa ukuhambisa abantwana babo abesesebancane bayethola I immunisation emtholampilo ukuze bavikeleke kumkhuhlane etshiyeneyo

Odokotela emtholampilo lasemakilinika bayanika abantwana amajekiseni .Bebanika i immunisation ukuze bavikeleke emkhuhlaneni ebulala abantwana .

Abantu abagulayo, bayahamba balalisiwe emtholampilo ukuze babe belatshwa beseduze labo nesi labodokotela babo.

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi bahambe emtholampilo masinya.. Ukuze bavikele izingane zabo emkhuhlaneni.

Kulomkhankaso wabantwana bahambe emaklinika lezibhedlela bayothontiselwa ukuze bavikeleke emikhuhlaneni ebulala abantwana.

Omama labantwana kuqakathekile ukuthi bebehamba emtholampilo besiya khangelwa ngodokotela ukuze bavikelele emkhuhlaneni eminengi.

Indawo zesibhedlela ezokulapha abantwana abancane kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile ngazozonke izikhathi, ukwenzela nxa abantwana bekhona bengatholi eminye imikhuhlane.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi esebenza ukuncedisa odokotela nxa beselapha izigulane ngakho imitshina le kumele ihlale ihlanzekile.

Abantu abahamba emtholampilo begula kakhulu nxa besehluleka ukuhamba zikhona izitulo ezibancedisayo ukuze bahambe kuhle bengalimali eqolo

Ezibhedlela kulemtshina eminengi esetshenziswa ngabodokotela nxa behlola abantu abagulayo ingakho le mitshina igcinwa ngendlela ebalulekileyo.

Ezibhedlela lemakilinika kuyatholakala imitshina eyiyo esetshenziswa ngabodokotela nxa bechwayisisa ngokugula kwabantu besebebasiza sebethotholile ukuthi babulawa yini

Imitshina emikhulu lemincane esibhedlela ilusizo kakhulu ebantwini ngoba yiyo esetshenziswa ngabodokotela nxa beselapha umuntu ogulayo.

Imitshina eyesibhedlela kuqakathekile ukuthi ihlale ihlanzeke njalo ingcinwe endaweni evalekileyo besekusithi le eyabe isisebenzile ilahlwe ngendlela eqondileyo.

Ezibhedlela odokotela basebenzisa imitshina ukuhlola umuntu imikhuhlane engabe elawo .Bengahlola igazi kumbe bahlole amathambo.

Ezibhedlela lemakilinika kulemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ngabodokotela ukulapha izigulane ukuze zisile.

Imitshina esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela njalo kumele ihlaliswe endaweni ezihlambulukileyo ihlale igeziswa ukuze itshiswe amajemusi angahlala kiyo.

Umuntu nxa ebulawa lizinyo, efuna ukuyakhipha izinyo esibhedlela, odokotela bayamfaka emtshineni, ukuze balikhangele kuhle izinyo besebelikhipha.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ngabo dokotela nxa belapha abantu abagulayo.

Ezibhedlela imitshina eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ngabodokotela ukuhlolisisa izigulane nxa zithe uzabuya zigula esibhedlela.

Izibhedlela ezinengi imitshina eminengi esetshenziswa ngabodokotela ikakhulu nxa behlinza umuntu emizimbeni kuqakathekile ukuthi ihlale ihlanzekile.

Uma abantu begula imikhuhlane, kuqakathekile ukuthi bahambe esibhedlela, bayebona odokotela bebafake emitshineni, ukuze bebone imbangela yemikhuhlane abayigulayo.

Ezibhedlela ezinkulu kulemitshina esebenza ukukhangelisisa amagcikwane ayabe ephakathi kwegazi engeke abonwe lilihlo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa engaphilanga kahle, ahambe emtholampilo ayefakwa emtshineni ukuze bakhangelisise ukuthi kuyini okubuhlungu.

Imitshina iqakathekile kakhulu ezibhedlela ezinkulu ukuze o Dokotela bayisebenzise ukuhlolisisa imikhuhlane ebantwini.

Umuntu ogulayo angahamba esibhedlela ephefumula nzima kukhona imtshina emncedisa ukuphefumula abamfaka yona esibhedlela ukuze aphefumule kuhle.

Izibhedlela lasemakiliniki kuqakathekile ukuthi kuhlale kulemitshina eyokuhlolisisa abantu imikhuhlane ukuze ma izigulane zibuya zithole usizo.

Ezibhedlela ezinkulu kuyatholakala imitshina yokuchwayisia ngemikhuhlane, lamajekiseni okuhlaba abagulayo ukuze basile.

Umuntu angafika emtholampilo abonwe ngabodokotela bayakwanisa ukusebenzisa umitshina ukuhlola lapho okuyabe kubuhlungu khona.

Ukuthi abantu bathole ukuhlatshwa kuhle ezibhedlela, iZibhedlela kumele zibe lemitshina etshiyeneyo yokuhlolisisa imikhuhlane.

Nxa abantu bephakamisa insimbi, kungeyinyindlela yokuziqinisa imizimba yabo, ukuze bahlale belemizimba ehlanzekileyo njalo ephilekahle.

Ezibhedlela ezinkulu, kulemitshina emikhulu eyokukhangelisisa izitho zomzimba ezibonakala ngaphandle lezinye ezibonakala phakathi njengamaphaphu.

Odokotela basebenzisa imitshina eminengi etshiyeneyo ma beselapha izigulane ezibuye emtholampilo.

Umuntu nxa egula umkhuhlane ongabonakaliyo ezibhedlela bayahamba bathathe igazi lakhe bese belifaka ematshubhini besebezakuya lifaka emitshineni belihlolisise.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi eminye emincane eminye emikhulu esebenza ukukhangelisisa imikhuhlane yabantu.

Umuntu nxa egula uyahamba emtholampilo bayethatha igazi lakhe balifake embhodleleni ukuze balingenise emtshineni ukuthi ukhangela ukuthi angabe elomkhuhlane onjani abe eseselapheka

Abagulayo bayakhuthazwa ukuthi baye ezibhedlela ukuze bayefakwa emtshineni kubonakale ukuthi kuyini okubahluphayo besebeselatshwa.

Minengi imitshina esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ebancedisa skwenzeni imisebenzi yabo okunjengokuthi nxa besiyahlinza umuntu bayabe belemtshina abayisebenzisayo.

Ezibhedlela ezinengi kulemitshina eyokuhlolisisa abantu ukuthi bangabe begula bebulawa yini lokuthi balapheke njani

Imitshina eyesibhedlela kumele ihlale endaweni ehlanzekileyo. Ukuze kungabi lamagcikwane angafika angene angayisiwo.

Umuntu nxa egula umkhuhlane wofuba owenza avaleke ukuphefumula engahamba esibhedlela bayafika bamfake emtshineni oncedisa ukuphefumula.

ezibhedlela ezinkulu kulendlu eyabe ilamakhabothi awokufaka imitshina yokuhlolisisa izigulani ma zigula

Umuntu nxa elimkhuhlani ongakhanyiyo odokotela bayamfaka emtshineni besebekhangela amathambo akhe ukuze babone ukuthi umkhuhlane ongabumudla ngonjani.

Ezibhedlela ezinkulu kuyatholakala imitshina emkhulu ekhangela imkhuhlane yabantu, ukuze abantu balatshwe kahle.

ODokotela balemitshina eminengi abayisebenzisayo ezibhedlela. Eminye imtshina ngeyokulalela ukutshaya kwenhliziyo eminye imitshina ngeyokukhangela isisindo segazi emizimbeni.

Udokotela ugqoke izigqoko eziluhlaza tshoko lamaglavusi amhlophe ukhangele emtshineni wakhe esibhedlela ecwayisisa ngemikhuhlane.

Omama bayakhuthazwa ukulandela indlela ezitholakala esibhedlela zokulamisela abantwana ezinjengoku sebenzisa amaphilisi awokunatha.

Kulemithi yesintu ethengiswa ezitolo esebenza ukulapha ijwabu eliyikhirimu egcotshiswayo nxa umuntu elimele kumbe etshile kujwabu lakhe.

imithi eminengi yesilungu iyafakwa embodleleni ngesipimo esaneleyo ibe isifakwa ebhokisini ukuze igcinakale kuhle ingafi

Ezibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswayo ukukhangela imikhuhlane njengemitshina yokukhangela ukutshisa lokuqanda komzimba womuntu nxa egula

Imithi yesintu iyalapha umukhuhlane omunegi njalo iyatholakala ezibhendlela kumbe ezistolo ezithengisa imithi leyi

Imithi eminengi eyebantwana ilemifanekiso yabantwana phandle lokuthi inathwa njani. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa ethenga umuthi abale iziqondiso zokuwunatha.

Kulemithi yesilungu eyenziwa ngezinto ezifanana lenyosi evikela abantu imikhuhlane wokuwa bona beyisebenzisa ngokuyinatha

Ezibhedlela kulamaphilisi atshiyeneyo alapha imikhuhlane eminengi kungakho kuqakathekile ukulandela iziqondiso zamaphilisi abantu abawanathayo

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kubelendawo eyokulahlela amajekiseni asebenzileyo wona ukuze angalahlelwa yonke ndawo ngoba angaba yingozi ebantwini.

Kulemikhuhlane eyokuswelakala kwegazi emzimbeni kungakho esibhedlela akhona amaphilisi angezelela igazi emuntwini

Imithi yesintu eminengi igoqela amaphilisi imithi yokugcoba imithi yokunatha yonke iyatholakala ezibhedlela kumbe itholakale ezitolo ezitshengisa leyimithi

lmithi eminengi yesilungu iyalapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo iyafakwa emabhokisini ayabe etshengisa ukuthi umuthi ulapha mkhuhlane bani ukuze umuntu eyenelise ukuthenga.

Umuntu nxa egula uyakwanisa ukuya ezibhedlela odokotela bamnike amaphilisi, kumbe uyukwanis' ukuya ezitilo ezithengisa amaphilisi ayethenga amaphilisi omkhuhlane alawo.

Imithi eminengi eyesilungu iyelapha izifo ezitshiyeneyo. Iyatholakala ezibhedlela kumbe ezitolo ezithengisa imithi.

Kulemithi eminengi etholakala ezibhedlela kumbe ezitolo zezibhedlela elapha imikhuhlane yabantwana. Kungakho kuqakathekile ukulandela iziqondiso nxa abantu beyisebenzisa.

Imithi yesilungu eminengi iyatholakala ezibhedlela kumbe ezitolo, ezithengisa imithi, njalo ilendlela ebalulekileyo. Esetshenziswa ngayo.

Imithi yesilungu ethengiswa ezitolo zemithi iyimihlobo hlobo etshiyeneyo njalo ilapha imikhuhlane eminengi ehlasela abantu.

Imithi yesilungu iyalapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo ileziqondiso zayo ukuthi isebenza njani emzimbeni womuntu.

Nxa ugula umkhuhlane wamehlo, uyahamba esibhedlela uyethola udokotela okhangela ngamehlo, akuhlole ukuze akunike umuthi ongawufaka emehlweni.

Imihlobo ye cream etshiyeneyo iyalapha izifo . Ikakhulu ezihlupha ngaphandle komzimba ,njengomuntu oba labo rash kanye lamaqubu qubu emzimbeni.

Abantu abanegi ababa lezikini leziphuma umkhuhlane balakho okuthenga amafutha ayenza izikini zabo zibe butshelezi, avikela ukutshiswa lilanga.

Amaphilisi ayathengiswa ezitolo zamaphilisi ayalapha imkhuhlane etshiyeneyo. Amanye ahlala emaphepheni amanye ahlala emakhadibhokisini.

Umuthi wesilungu uyatholakala ezibhedlela kumbe ezitolo ezithengisa umithi wesilungu owokungcobisa esithi ngaphandle komzimba nxa umuntu etshile kumbe elimele.

Kulemithi yesilungu etshiyeneyo, eyokulapha abantwana nxa begula. Bayayiphiwa ngabodokotela kumbe uyathenga ezitolo ezithengisimithi yabantwana.

Umuntu angahamba esibhedlela ukuyalatshwa uyaphiwa amaphilisi awesilungu embodleleni ukuze aphatheke kahle

Imithi yesilungu eminengi itholakala ezibhedlela kumbe ezitolo ezithengisa imithi, iyelapha imikhuhlane eminengi. Eminye iyagcotshwa eminye iyanathwa.

kulamaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo alapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu kungakho kuqakathekile ukuthi umutnu abale engakanathi amaphilisi ukuthi asebnza njani

Imithi eminengi eyesikhiwa iyatholakala ezibhedlela kumbe ezitolo ezithengisa imithi njalo yelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo

imithi yakulezinsuku minengi kakhulu njalo ilapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu bayakwanisa ukuyithola ezibhedlela eminye itholakala ezitolo ezithengisa imithi

Amaphilisi akulezinsuku ayimihlobohlobo etshiyeneyo, njalo alemibala etshiyeneyo kusiya ngokuthi alapha wuphi umkhuhlane emzimbeni womuntu.

Emtholampilo kuyatholakala imithi yesilungu eyokulapha izifo ezitshiyeneyo eminye ngeyokulapha ngaphandle komzimba eyinye ngenathwayo ilaphe ngaphakathi .

Imithi yesilungu minengi njalo itshiyene ikhona eminye efakwa amambodleleni eminye ifakwa emaphepheni ilapha izinto ezinengi ezitshiyeneyo eminye ngeyokufafaza endlini kubulala iminyane

Imithi yesilungu minengi kakhulu njalo yelapha imikhuhlane eminengi, eyinye iyagcotshwa njengamafutha eyinye iyanathwa.

Amaphilisi atholakala ezibhedlela kumbe ezitolo zamaphilisi ayalapha ubuhlungu obubakhona emzimbeni yabantu.

Imithi yesilungu eyokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo yakulezi nsuku ifakwa embodleleni amambodlela afakwa phakathi kwekhathibhokisi ukuze kubbake kanhle

Minengi imihlobo yesilungu elapha abantu okugoqedela amaphilisi atholakala endaweni ezinengi emtholampilo kanye lasezitolo zamaphilisi.

Ichena yisihlahla esesiyenza umuthi wesintu siyalapha imikhuhlane enjengokutshiswa, umuntu engatshiswa uyagcobisa ichena, uyaphola.

imithi yesilungu iyalapha imikhuhlane eminengi njalo iyatholakala emthola mpilo kumbe ezitolo ezithengisa imithi leyi

Ezibhedlela kuyatholakala imithi yesilungu eyokugcobisa ngaphandle engama cream nxa utshile kumbe usubukile.

Amaphilisi wokulapha imikhuhlane etshiyeneyo ayatholakala umuntu engahamba emtholampilo efakiwe emabhokisini atshiyeneyo.

Kulemithi yesilungu esebenza ukulapha izifo ezinengi ezitshiyeneyo. Izifo ezinjengomuntu nxa ehlala ephalaza kumbe elomkhuhlane wenyongo.

Omama bayakhuthazwa ukuhambisa abantwana ezibhedlela ukuthi bayokhangelwa ngabo dokotela abafundileyo ukuze balaphe abantwana nxa begula.

Abantwana abancane bayahamba ezibhedlela bayetholiswa okokudla okwakha umzimba ukuze bakhule belempilo enhle.

Abantwana abancane bayabe belimele kakhulu bayadinga ukuncediswa esibhedlela ngabodokotela ukuze basile bayanikwa imitshina yokubaqinisa.

ODokotela abalapha abantwana balendlela ababhala ngayo imlayezo ebantwaneni njalo kuqakathekile ukuthi omama bantwana balalele imlayezo ekuphathiseni abantwana babo.

Abantwana abancane nxa begula bayahanjiswa esibhedlela bayebonwa ngabodokotela bafakwe emitshineni ukuze basile.

Abantwana abancane balelungelo njalo kuqakathekile ukuthi bahanjiswe ezibhedlela zokulapha abantwana ukuze bathole odokotela abafundeleyo ukubalapha abantwana.

Abantwana kufanele balungiselelwe izindawo ezabo ezokudlala, ezizabakhusela, ezingasoze zibe yingozi kibo, njalo bedlale belabadala ababakhangelayo. Bengadlali bebodwa.

Ukuhambisa abantwana abancane esibhedlela kuyinto eqakatheke kakhulu. Ukuze kuvikeleke ukufa lokugula kwabantwana, njalo. baphiwe imithi ngesikhathi esifaneleyo.

Inani labantwana asebebulawa ngenxa yomkhuhlane wengculaza selisehla, ngenxa yokuthi omama bayakhuthazwa ukuthi nxa bezithwele bahambe emtholawempilo bayethola imithi yokuvikela ukuthelela abantwana igcikwane.

Abantwana bangangenwa ngumqando omkhulu emzimbeni, bayahlatshwa yisihlabo esibahlaba embanjeni. Kungakho kuqakathekile ukuthi abantwana bahlale begqokisiwe okugudumalayo ukuze bengahlatshwa yisihlabo.

Abantwana abanengi bayakhuthazwa ukuthi babe lesikhathi sokudlala ukuze amathambo abo lemizimba yabo iqine nxa bekhula.

Abantwana abancane nxa behamba ngebhayisikili kufanele ukuthi bagqoke impahla ebavikelayo ukuthi angawa angalimali.

umama uqakathekile ukuthi ahlale ehambisa abantwana abancane emtholampilo ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi engababulala

Abantwana nxa bengakafikisi iminyaka emihlanu kumele bahlale belamabhuku abo okuyathontiselwa emakilinika bevikeleka emikhuhlaneni ebulala abantwana.

Abantwana abancane kuqakathekile ukuthi bahanjiswe emtholampilo bayekhangelwa banikwe imithi loba amaphilisi basile bakhule belempilakahle.

Odokotela bamile esibhedlela, bayafundisana ngendlela zokulapha abantwana. Omunye uphakamisisandla, abanye bagoqe izandla balalele.

Ezibhedlela kuyatholakala imitshina yabantwana imitshina elombala olithanga omunye oluhlaza omunye obomvu

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane bathole ukulatshwa ezibhedlela ngodokotela babantwana ukuze bakhule belempilo enhle.

Abantwana abagqoke amayunifomu abo. Amabhulugwe abomvu gebhu le mayembe amhlophe nke lamathayi abomvu.

Ezibhedlela lasemakilinika kutholakala odokotela labongikazi abafundeleyo ukulapha abagulayo nxa befikile esibhedlela.

Abantu abagogekileyo balezitulo ezibancedisa ukuhamba, njalo abantu abahambayo labo kufuze babancedise lababantu ukuze bangabehlukanisi ngokuthi bona abahambi.

Kuqakathekile ukuhamba esibhedlela nxa umuntu engaphilanga kuhle ayebona udokotela onguye owafundela ukulapha imikhuhlane ngokutshiyana kwayo

Odokotela bayafundela ukwelapha abantu besebephiwa lezicoco nxa sebeqeqetshile kumfundo yabo yokuba ngodokotela.

Odokotela esibhedlela basebenzisa imitshina etshiyeneyo ukukhangelisisa imikhuhlane engabe ihlupha abantu emzimbeni yabo.

Abantwana abanengi abagogekileyo bayakwanisa ukuthi bahambe esibhedlela bayethola izitulo ezingabancedisa nxa behamba.

Udokotela labongikazi esibhedlela, bayagqoka okokuzivikela nxa belapha abantwana. Kumbe besendlini yokuhlinza abantu. Ukuze bangaphumi lemikhuhlane. Bathelele abanye.

Kuqakathekile ukuthi umuntu azithengele izinto zakhe esitolo ukuze ananzelele ukuthi kuthengwa ngendlela enjani.

Umuntu ulalisiwe esibhedlela. Uyagula, ufakwe imtshina ama tube ezandleni ukuze afakwe igazi lingene emzimbeni lamanzi.

Odokotela ezibhedlela bayahlolisisa befunda ngemikhuhlane etshiyeneyo ukuze nxa sebelapha abantu babe sebelolwazi.

Nxa ugula ubulawa ngamehlo kufuze uhambe emtholampilo uyekhangelwa ngabodokotela ngemitshina ukuthi kuyini okungalunganga elihlweni lakho.

Abantu bayafundeka ukuba ngaboDokotela kumbe ukuba ngaBongikazi ukuze basebenzele ezibhedlela balaphe abagulayo.

Obaba ababili babuka izilimo zabo abazilimileyo asebefisa ukuthi bahambe beyezithengisa emakethe.

Kulemithi eminengi etholakala ezitolo zemithi kanye lemithi esetshenziswa ngabadlali bemidlalo etshiyeneyo kanye lezinto abazisebenzisayo.

Kujwayilekile ukuthi endaweni ezinengi kube lamabhakani etshengisa ibizo lendawo, lokuthi ihlala ivulwe okwesikhathi esingakanani kanye lenombolo zokusiza nxa ukutshana.

Ezitolo ezithengisa imithi yesilungu kuyatholakala imithi etshiyeneyo enceda abanu nxa begula ukuze basile kumikhuhlane abalayo.

Okokugqoka embaleni ngabadlali nxa bedlala imidlalo etshiyeneyo. Kuyatholakala ezitolo okuthengiswa khona imithi yesintu nxa umuntu efuna ukukuthenga.

Izindawo ezinengi eziqakathekileyo ikakhulu ezemthola mpilo, kuyaba lamabhakane ayiwo atshengisela ibizo lendawo lokuthi kulatshwa ngasikhathi bani ukwenzela abantu abahamba behlala khatshana.

Omama kuqakathekile ukuthi bathengele abantwana imithi ezitolo ezithengisa imithi ukuze bengathengi imithi engalungelanga abantwana babo.

Kulezitolo ezithengisa imithi elapha imkhuhlane eminengi nengi eyesilumo. Njalo kuqakathekile ukubala okubhalwe emuthini ungakawusebenzisi.

Nxa ufuna ukuthola amaphilizi lemithi yokulapha eyesilungu, uyahamba endlini okuthengiselwa khona, imithi leyi iyatholakala ngokutshiyana kwayo.

Umuntu nxa egula engahamba emtholampilo, bayambhalela imithi, ukuze ayethenga ezitolo ezithengisa imithi, yakulezi insuku. Ukuze asile.

Imithi yokulapha imikhuhlane etshiyeneyo iyatholakala ezitolo zemithi kumbe itholakale ezibhedlela

Kuqakathekile ukuthi abantu bathenge imithi yokulapha izifo ezitolo zemithi ngokubana imithi yakhona ibhaliwe ukuthi isebenza njani

Indawo lapho okutholakala khona imithi, kumele ibe ihlanzekile njalo ibe lamagwaliba ayabe etshengisa imithi etshiyeneyo lokuthi isebenza njani.

Abantu abagulayo bayathenga amaphilizi lemithi yesilungu ezibhedlela kumbe ezitolo ezithengisa imithi yakhona.

Umkhuhlane wengculaza ubulala abantu umhlaba wonke .Kungakho umhlaba wonke ubalelanga elikhethekileyo elokwenza imkhankaso ngalo umkhuhlane .

Abantu bayathola uncedo olukhulu kwabezempilakahle nxa behamba besenza imikhankaso bebafundisa ngokuphathelane lokuphila kubasize ezimpilweni zabo.

kulosuku olulodwa olwafakwa eceleni ngabe zempilakahle ukuthi kube yilapho abazahamba bekhankasa befundisa abantu ngalo umkhuhlane wengculaza osuqede abantu emhlabeni wonke jikelele.

Abantu abanengi sebakuzwisisa ukuthi nxa abezempilakahle bekhankasa ngemikhuhlane eminengi rtshiyeneyo. Bahambe bayelalela. Bathole iziqondiso eziqondileyo.

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle iqakathekile kakhulu ebantwini ngoba iyabafundisa kuhle ngezempilakahle emakhaya abo.

Nxa kulomkhuhlane ovelileyo endaweni abezempilakahle bayayenza imikhankaso behamba befundisa ngalumkhuhlane uzulu ukuze abantu bevikeleke.

Abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi abantu abahlala endaweni eleminyane kakhulu bahlale belamanethi okuthi nxa belala bangene phakathi kwawo ukuze bengalunywa yiminyane.

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle iyasiza abantu kundawo ezitshiyeneyo ukuthi bazwisise ukuthi kumele benzeni ukuze bavikelele kumkhuhlane eminengi.

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso yokuhamba befundisa abantu ikakhulu nxa sekube lomkhuhlane othe wawa endaweni bayafundisa abantu bazwisise ngomkhuhlane lowo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale belemikhankaso eyokufundisa abantu ngemikhuhlane eminengi etshiyenenyo langendlela abangaziphatha ngayo ukuze

abantu bahlezi esibhedlela balalele abezempilakahle bebafundisa bekhankasa ngemikhuhlane eminengi

Abantu abanengi abahlanganisela obaba labomama abanye bathwele amabhakane behambe befundisa ngezempilakahle ukuze abantu bazwisise kuhle.

Imikhankaso yezempilakahle iqakathekile njalo iyanceda abantu ukuthi bafunde ngendlela zokuziphatha kahle ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni eminengi.

Kufuze sihloniphe umuntu wonke ngoba ulelungelo lokuzikhethela impilo ayifunayo noma beyizinkotshane labo bangabantu phakathi kwabantu kumele sibahloniphe

Abanye abafana bayabe belemizwa yabantu abangabomama ngangakho kuqakathekile ukuthi sihloniphe imizwa yabo singaba discriminathi.

Obaba labo kuqakathekile ukubana bafundiswe ngezifundo zempilakahle ukwenzela ukuthi bangabi lomkhuhlane abangayaziyo emzimbeni wabo.

Abantu besilisa labesifazane bayahlangana kumikhankaso befundiswa ngokuziphatha kwabo ukuze babe lempilo enhle.

Ababili abathandanayo owesilisa lowesifazana kuqakathekile ukuthi baqale bahambe esibhedlela ukuze beyefundiswa indlela sokuphathana kahle.

Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa eselungiselela ukuba lomntwana ahambe emtholampilo ayetshekhwa ukuthi akalamikhuhlane eminenginengi engahlupha umntwana.

Kulezi insuku kuqakathekile ukuthi ababili nxa bethandana bahambe bayehlolisiswa emtholamphilo ukuze babone ukuthi abala mikhuhlane eminengi.

Obaba balezi insuku labo sebefaka amaqhiye, babophe ekhanda njengabomama baphinde bazicombe ubuso.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe besesebancane ngendlela ezokuthola abantwana kwezempilakahle ukuze bengatholi abantwana bebancane baqale bakhule.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ngokuziphatha kahle besesebancane ukwenzela ukuthi nxa sebekhulile babekwazi ukuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu abagogekileyo kumbe abalimeleyo babebedlala imidlalo etshiyeneyo ukuze baqinise amathambo abo .

Ukuzivoxavoxa kungumuthi oqakathekileyo kakhulu ebantwini ukwelula amathambo omzimba lokwelula umzimba ngazozonke izikhathi kungakho abantu bayakhuthazwa ukuzivoxavoxa.

Kuqakathekile njalo kungumuthi empilweni yabantu ukuthi abantu bayenze ukuzivoxavoxa besenzela ukuthi imizimba yabo ihlale ihlanzekile, iqinile.

Abadlali bemidlalo bayakhuthazwa ukuthi nxa besiyadlala imidlalo baqgoke impahla efaneleyo ezabavikela ekulimaleni ukuze badlale kahle bengalimali.

nxa usenza imidlalo eminengi uyaginqa kakhulu kungakho kuqakathekile ukuthi uhlale unatha amanzi ukwenzela ukuthi umzimba wakho uhlale ungalahlekelwa ngamanzi amanengi

Ukuzivocavoca ngeyinye yezindlela abantu abangayenza ukuze imizimba yabo ibelempilakahle behlale beqinile bephilile.

Unkazana usenatha amanzi. Ugaxe ithawulo emahlombe. Sediniwe uvela zivoxavoxa.

Imidlalo eminengi edlalayo iyenza ukuthi abadlali balimale ingakho kuqakathekile ukuthi umdlali angalimala ahambe kudokotela ayehlolwa ancediswe.

Odokotela ezibhedlela bayasebenzisa imitshina ukuhlolisisa umuntu ukuthi angabe elokhuhlane onjani ukuze bakwanise ukumelaphe kahle.

Esibhedlela lezinsuku kulemtshina esebenza ngogetsi esetshenziswa ngabodokotela nxa befaka abantu emtshineni ukuze bakhangele okubahluphayo.

Umkhuhlane we bp usuyandile kakhulu ebantwini kungakho kuqakathekile ukuthi abantu bahlale besiyakhangelwa ibp emtholampilo.

Ezibhedlela kuyatholakala izigelo, amaglavusi, imtshina yokukhangela i BP, lemtshina yokukhangela i temperature nxa umuntu efika egula.

Umuntu nxa egula esiya kubodokotela bayamelapha ngokusebenzisa imitshina ehlolayo okuyikho okuyabe kukhathaza umuntu.

izindlu zemtholampilo lapho okulatshwa khona abagulayo kumele zihlanzeke zibe lezitulo lamatafula

Umuntu nxa egula angahamba emtholampilo ulakho ukuthola usizo ngoba udokotela bayakhangela umkhuhlane wenhliziyo bakhangele lama BP benelise ukuthi bamlaphe.

Minengi imithi yesintu elapha imikhuhlani etshiyatshiyeneyo. Eminye ngeyokugcobisa, eminye iyanathwa.

Imithi yesintu iyasiza ebantwini ukulapha imikhuhlane etshiytshieneyo . Kungako abantu bayakhuthazwa ukuyi beyisenzise.

Amahlamvu ezihlahla amanengi ayimithi yesintu elapha ikakhulu abantu ababulawa yisisu ayaphathisa ukuthi abantu basile.

Imithi yesintu ijayelekile kakhulu ebantwini abanengi. Iyasebenza ukulapha imikhuhlane eminengi kakhulu abantu basile.

Amahlamvu ezihlahla ayimithi yesintu eqakathekileyo kakhulu ebantwini nxa begula bayawanatha .

Imithi yesintu iyalapha izifo ezinengi. Eminye imithi yakhona itholakala kumahlamvu izihlahla eminye iyabe ivela kumpande yezihlahla.

Izihlahla ziyalinywa emakhaya zilinyelwa ukuthi zisinike imithi yesintu .Eminye siyithola kumpande zayo kumbe emahlamvini ezihlahla.

Abanye abantu lokhu besasebenzisa imithi yesintu evela ezihlahleni ukulapha imikhuhlane abayabe beyigula.

Kuqakathekile ukuthi lapho okungela mgwaqo oqondileyo, abantu abangabo baba balungise amabholoho ngesigodo ukuze abantu bachaphe kuhle.

Minengi imithi yesintu esentshenziswa ngabantu ukulapha. Eminye ngeyokugcoba ngaphandle ukuze abantu babelejwabu elibutshelezi.

Minengi imithi yesintu eminye iyalinywa ngabantu emayadini abo eminye yizihlahla ezizimilela zodwa egangeni. Kodwa konke kuyalapha ngendlela ezitshiyeneyo.

Ichena ngesinye sezihlahla ezisetshenziswa kakhulu ukwenza imithi yesintu yokulapha abantu abagulayo.

Minengi imithi yesintu engahlanganiswa lemithi yesilungu ukwenza imithi yoku cleaner ezindlini yokulapha abagulayo yokufafaza lakho konke okuphathisa abantu empilweni

Kulezihlahla lamaluba atshiyeneyo ayenza imithi yesintu ukulapha abantu abagulayo imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu besifazana bayahlaselwa yimikhuhlane eminengi efuna ukulatshwa ngemithi yesintu ukuze babulale amaqanda ayo ngaphathina kwezisu zabo.

Imithi yesintu eminengi ivelela ezihlahleni, iqakathekile njalo iyalapha imikhuhlane eminengi uma abantu benatha belandela iziqondiso abaziphiweyo.

Imithi yesintu iyafakwa emambodleleni. Ithengiswe ezitolo zalabo abathengisa imithi yesintu ,eminye ngeyokugcoba ,eminye ngeyokunatha.

Imithi yesintu, eminye iyagigwa, eminye iyacholwa ibe yimpuphu ukuze isebenze kuhle ekulapheni abantu ngoba abanye bayayinatha, abanye bayayidla njalo lelambazi.

uma umuntu egula kumbe elimele ikhona imithi eyokugcobisa ukwelula amathambo lokuvikela ukuhluzuka kweskin sakhe

abantu abanengi bayenelisa ukuthenga imithi yesintu ezitolo ezithengisayo ukuze balapheke imikhuhlane abayabe beyigula

Imikhuhlani eminengi iyalapheka ngemithi yesintu. Esiyabe siyigcobisa ngaphandle. Laphe silimele khona kumbe lapho okutshiswe khona.

Imithi yesintu etshiyeneyo isifakwa emabhodleleni abantu sebesenelisa ukuthenga ezitolo ezithengisa imithi yesintu.

Imithi yesintu eminye iyagigwa ngengiga lomgigo ibe yimpuphu ukuze nxa umuntu efuna ukuyidla lelambazi afake phakathi.

Abantu nxa begula bayayenelisa ukunatha umuthi ovela ezihlahleni ezinje nge cena lawo uyaphathisa.

Ichena ngesinye sezihlahla esisetshenziswa kakhulu ekwenzeni imithi eyokulapha izifo ezitshiyetshiyeneyo.

Amahlamvu ezihlahla atshiyeneyo ayasebenza ukuba ngumuthi wokulapha imikhuhlane etshiyeneyo ukuze abantu basile

Amanye amaluba lawo ayasebenza ukuba yimithi yesintu ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Amahlamvu ezihlahla ayimithi eqakathekileyo kakhulu esintwini , amanye ayalapha imkhuhlane yetshukela amanye ayalapha imkhuhlane ye BP

Abemithi yesintu labo bayenelisa ukuthi labo bafake imithi yabo emambodleleni besebeyithengisa ezitolo zabo ezivunyelweyo.

Izihlahla ziqakathekile njalo yizo ezisinika imithi yesintu. Abantu bayathatha amahlamvu ezihlahla kumbe bathathe impande lezihlahla besebekunatha njengemithi.

Izihlahla ziyimpilo njalo yizo eziyenza imithi yesithu eminengi, kungakho abantu kumele bazilondoloze izihlahla ngoba ziyimpilo.

Imithi yesintu iyathembakala njalo iyalapha layo njengemithi yesilungu kungakho abantu bakhuthazwa ukuthi beyisebenzise nxa begula

Imithi yesithu eminengi iyalapha imikhuhlane, njalo itholakala ezihlahleni ezimila emhlabathini. Kungakho abantu bayakuthazwa ukugcina lezi zihlahla.

Imithi yesintu eminengi ivelela ezihlahleni kungakho kuqakathekile ukuthi silondoloze izihlahla ngoba izihlahla zingaphela sizacina singasela mithi yesintu.

imithi yesintu iyanceda kakhulu abantu njalo kayila ntengo edulayo njengemithi yesitolo iyatholakala kuzindawo ezinengi okuhlala khona abantu

Imithi yesintu iyatholakala emakhaya abantu .Abanye bayahlanyela angamaluba ukuze nxa esekhulile basebenzise wona ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu evelela ezihlahleni iqakathekile kakhulu ebantwini ngoba iyalapha izifo ezitshiye tshiyeneyo.

Imithi yesintu iyalapha imikhuhlane eminengi nengi ebantwini nxa begula. Imithi leyi itholakala amahlamvini esihlala kumbe empandeni .

Bakhona odokotela abesintu abalapha izifo ezitshiyeneyo ngemithi yesintu evelela ezihlahleni kumbe emalubeni.

Minengi imikhuhlane engalatshwa ngemithi yesintu, kungakho abantu bayakhuthazwa ukuthi bayisebenzise kuhle ukuze basile emikhuhlaneni.

Imithi yesintu iyalungiswa isithengiswa ezitolo zabo. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bathenge imithi yesintu ukuze belapheke.

Izihlahla ziyimpilo ebantwini kungakho kuqakathekile ukuthi abantu bagcine kuhle izihlahla bengazigamuli kumbe ukuzitshisa

Amahlamvu kumbe impande yikho akusonika imithi yesintu esilapha ngayo umikhuhlane eminengi emzimbeni yethu

Imithi yesintu ngeyinye yezindlela zokulapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo ebantwini kungakho abantu bayakhuthazwa ukusebenzisa imithi leyi kundawo zabo.

Abazi ngemithi yesintu sebelakho kuchasisa, bechasisela abantu ukuthi usebenzisa njani. Kungakho kuqakathekile ukuthi abantu babale bazwisise ngokuchasiswa kwakhona.

Imithi yesintu eminengi eyelaphayo ivelela ezihlahleni. Kusetshenziswa impande kumbe amahlamvu ukuze abantu basile.

Imithi yesintu iyalapha imkhuhlane etshiyeneyo, itholakala ezihlahleni, amahlamvu kumbe impande za zezihlahla.

Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni njalo iyasebenza ukulapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu.

Ezinye izihlahla zilinyelwa imithi yazo ngoba iyasebenza ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini.

Imithi yesintu eminengi isileziqondiso ukuthi usebenza njani, kungakho kuqakathekile ukuthi abantu baqale bazwisise bengakawusebenzisi.

Bakhona odokotela besintu abalapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo ngemithi yesintu.

Bakhona odokotela besintu abakwazi imithi engalapha izifo ezitshiyeneyo njalo bavunyelwe bavunyelwe ukuthengisela abantu imithi leyo

Amahlamvu esihlahla angumuthi wokulapha owesintu imikhuhlane etshiyeneyo amanye alatshwa ngokunatha amanye ayahlafunwa.

Imithi yesintu eminye yenziwa ngamahlamvu ezihlahla. Anathwa eluhlaza, kufakwa emanzini, ube usunatha ukuze kulaphe imkhuhlane.

Odokotela besintu balapha abantu imikhuhlane eminengi etshiyeneyo besebenzisa imithi yesintu evelela ezihlahleni.

Imithi yesintu iyalapha imkhuhlane etshiyeneyo umuntu uyathatha amahlamvu esihlahla awaxhwathise abe senatha uyathola ukulapheka

Kudala abantu babelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngemithi yesintu eyeinye babeyihlanganisa lelambazi ukuze basile

Imithi eminengi eyesintu ivelela kuzilimo ezinengi njalo iyalapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo

Minengi imithi yesintu evelela ezihlahleni ezinengi njalo iyelapha imikhuhlane eminengi ebantwini.

Imithi yesintu iyalapha izifo ezitshiyeneyo ngamahlamvu. Uyawagxobagxoba ufake emanzini, unathe amanye ugcobise lapho olimele khona.

Imithi eminengi eyesintu iyalapha izifo ezinengi, iyafakwa amanzi inathwe njengomuntu oyabe enatha itiye.